Omusindano omunelago gwedhina Anna okwa sindana oshimaliwa shoodola dhaNamibia shi thike pomayovi omilongo hetatu nombaanga yaVenduka, molwashoka a longitha okakalata ke kombaanga.

Aantu oyendji muuyuni oye na oongeshefa dha yooloka, opo yi imonene iimaliwa taya landitha oondjato nosho wo iikutu yo ku zala.

Iipundi niitafula oya longwa miinima ya yooloka, opuna mbyoka ya hongwa miiti, po opuna ishewe yimwe ya longwa miitenda.

Iipundi yokukuutumba oya ningwa miinima ya yooloka. Yimwe oya hongwa miiti noshowo opuna wo mbyoka ya longwa momatalashe.

Ombaanga yavenduka otayi londodha aalongithi yayo, opo yaagandje omawuyelele shinasha nomapungulilo gawo giimaliwa.

Opena iipundi yo kukala omitumba, ya longwa miinima ya yooloka. Opuna mbyoka ya hongwa miiti, yo oya kola, opuna mbyoka yaza mo matalashe.

Omuntu kehe okwa pumbwa iimaliwa monkalamwenyo ye, molwaashoka oyo hatu longitha okulanda iikulya nenge iizalomwa.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe shaashi oyo hatu longitha mokulanda iikulya nenge oonguwo dhokuzala.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe, molwashoka oyo hatu longitha okulanda iikulya nenge iizalomwa yetu.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe muuyuni molwaashoka oyo hatu longitha mokulanda iikulya nenge oonguwo dhoku zala.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe molwashoka oyo hayi longithwa mokulanda oonguwo dho ku zala nenge iikulya.

Oongeshefa odhindji ohadhi lanitha iinima ya yooloka, opo dhi imonene iimaliwa ngaashi okulanditha iikulya nenge oonguwo dhokuzala.

Aanangeshefa oyendji ohaya landitha iinima ya yooloka opo yi imonene iimaliwa ngaashi iikulya, omalovu niikutu yokuzala.

Opuna aanangeshefa oyendji haya landitha iinima yayooloka ,opo yiimonene iimaliwa ngaashi oonguyo dhokuzala, oongaku niikulya.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe shashi oyo hayi longithwa mokulanda iikulya nenge oonguwo dhokuzala.

Aanangeshefa oyendji ohaya landitha iinima ya yooloka opo ya vule okwiimonena iimaliwa, oha ya landitha ngaashi iikulya nenge oonguwo.

Muuyuni wonena kehe gumwe okwapumbwa oshimaliwa molwaashoka osho hatu longitha mokulanda iikulya nenge oonguwo dhokuzala.

Ombaanga yo Needback ota yi kakala yina esindano ndjo shimaliwa shithike po mayovi gatano kwaa mboka taa kalongitha okakalata kawo okulanda moositola.

Opuna oongeshefa odhindji hadhi landitha iinima yayooloka ngaashi iiyimati, iikulya nosho wo iikutu yokuza la.

Muuyuni wonena kehe omuntu okwa pumbwa oshimaliwa shaashi osho hatu longitha mokulanda iikulya nenge iizalomwa.

Ombaanga yaVenduka otayi halele aalongithi yawo egameno nenyanyu lyanakupwe pethimbo lyomatango omanene.

Aanangeshefa oyendji moshilongo ohaya landitha iilandithomwa ya yooloka ngaashi, oongaku dhokuzala nenge iikutu.

Iipundi yoku kala omutumba niitaafula oya longwa miinima ya yooloka, yimwe oya hongwa miiti noshowo mbyoka ya longwa miitenda.

Aanangeshefa oyendji muunyuni ohaya landitha iinima ya yooloka opo yi imonene iimaliwa. Ohaya landitha ngaashi iikulya nenge oonguwo dhokuzala.

Moshilongo omuna aanangeshefa haya landitha iinima yayooloka ngaashi iikulya nenge oonguyo dhokulala.

Iipundi yokukala omutumba niitafula oya longa miinima ya yooloka. Opu na mbyoka ya hongwa miiti noshowo yimwe ya longwa momatalashe.

Ombaanga yokupungula iimaliwa yaVenduka otayi londodha aalongithi yawo, opo ya kale ya kotoka yaa ha kengelelwe kookalyamupombo.

Iimaliwa oyasimana monkalamwenyo yomuntu kehe e li muuyuni shaashi oyo hayi longithwa mokulanda iikulya nenge iizalomwa.

Iipundi niitafula oya longwa miinima ya yoloka opuna mbyoka yalongwa miiti noshowo mbyoka yalongwa miitenda.

Ombaanga yotango yopashigwana oya gandja iimaliwa yaNamibia yithike N$700000 kendiki lyokuputudha uunona.

Iipundi yoku kala omutumba oyili pamaludhi ogendji, yimwe oyahongwa miiti nosho wo mbyoka yalongwa momatalashe.

Iipundi niitaafula oyalongwa miinima yayooloka opuna mbyoka yalongwa miitenda nayimwe ndyoka yahongwa miiti.

Aanangeshefa oyendji ohaya landitha iinima ya yooloka opo yi imone iimaliwa. Ngaashi omalyenge gokuzala nenge oonguwo osho woo oongaku.

Ombaanga yokupungula iimaliwa yoNedbank oya patulula oshitayi shayo oshipe nomayakulo gamwe omape kondoolopa yaKatimamulilo.

Iipundi yokukala omutumba oya longwa miinima yayooloka, opu na mbyoka ya hongwa miiti nosho tuu yimwe ya za momatalashe.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi londodha aalongithi yawo kaaya gandje omauyelele shina sha nomapungulilo gawo.

Ombaanga yotango yopashigwana ota yi ka kala noomsindano ogendji ga nakupwe, kukekehe ngoka ta ka longitha okakalata ke kombaanga, oku landa sha.

Iipundi niitafula oya longwa miinima yooloka. Opuna mbyoka yahongwa miiti po ishewe opuna mbyoka ya longwa miitenda.

Opuna oongeshefa odhindji hadhilanditha iinima, ngaashi iikulya nenge iizalomwa.

Iimaliwa oyasimana monkalamwenyo yomuntu kehe. Ohatu yilongitha mo kulanda iikulya noshowo oonguwo dhokuzala.

Opuna oongeshefa dhoka hadhilanditha iinima yayooloka. Aantu oyendji ohaayiko yekiilandele iinima ngaashi iikutu nenge iikulya.

Kehe omuntu muuyuni okwa pumbwa oshimaliwa, molwashoka osho to longitha okulanda iikulya nenge iizalomwa yoye ya kehe ethimbo.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi ka gandja omauwanawa kaalongithi yawo, mboka taya ka longitha uukalata wawo oku landa omahooli.

Iimaliwa oya simana monkalamenyo yomuntu kehe ohatuyi longitha moku landa iikulya nenge iizalomwa.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Ohatu yi longitha okulanda iikulya, iizalomwa noshowo okufuta omeya.

Oshimaliwa oha tushi longitha moompumbwe dhetu dha kehe esiku, ngaashi oku landa iikulya, iizalomwa nosho wo omagadhi nenge oothewa.

Iimaliwa oya simana monkalamweyo yomuntu kehe. Ohatu yi longitha mokulanda iikulya, mokufuta omeya nokulanda iizalomwa.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Ohatu yi longitha okulanda iizalomwa, oshowo iikulya.

Ombaanga yomoshilongo yedhina Nedbank otayi gandja omukuli kwaamboka ye na oondjodhi dhoku ka ilonga ndele kayena iimaliwa.

Ombaanga yaVenduka ota yi pandula Lovisa Lukas ngoka a sindana oshimaliwa eyovi mesiku lyo hole.

Aantu oyendji moshilongo ,ohaya kunu nokutekela iimeno opo yavule okulanditha ya mone mo iimaliwa.

Moshilongo shetu omuna oongeshefa dhokulanditha iinima ya yooloka, ngaashi; iikulya, iikutu yokuzala nosho tuu.

Iimaliwa oya simana monkalamweyo yomuntu kehe. Ohatu yi longitha nee mokulanda iikulya nenge mokulanda iizalomwa.

Ombaanga yomoshilongo yedhina Standard bank ohayi gandja omayakulo kaakwashigwana ngaashi okupungula iimaliwa nenge okugandja omikuli.

Ombaanga yaVenduka otayi ka kala nomasindano gayooloka kaakwashigwana mboka ta ye kiishangitha oku longitha omayakulo gawo.

Aantu oyendji moshilongo oyena oongeshefa dhoku landitha opo yi imonene iimaliwa, haya landitha ngaashi omagadhi gokugwaya noshowo omagadhi gokwiishasha.

Aanangeshefa oyendji ohaa landitha iilandithomwa ya yooloka, opo yi imonene mo oshimaliwa ngaashi oonyama dhoondjuhwa, nosho wo iiyimati.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe, ohatu yi longitha iilonga ya yooloka ngaashi mokulanda iikulya noku futa omeya.

Iimaliwa ohatuyi longitha mokulanda oompumbwe dhetu dhakehe esiku, ngaashi; iikulya, omagadhi gokugwaya, noshowo iizalomwa.

Ombaanga yotango yopashigwana pamwe nositola yedhina Nictus otaya ka kala yena ofanditha yeshina yokuyoga iiyaha kombiliha lela.

Iimaliwa oyasimana monkalamwenyo yetu ya kehe esiku, ohatu yi longitha ngaashi omokulanda iikulya, iizalomwa noshowo omagadhi gokugwaya.

Aantu oyendji moshilongo oya ninga oongeshefa dho kulanditha iinima ya yooloka, opo yi imonenemo iimaliwa.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe, shaashi oyo hatu longitha mokulanda iikulya, nenge iizalomwa.

Ombanga yotango yomashigwana, otayi ka kala nomasindano kaalongithi yawo mboka haalongitha uukalata.

Opuna omaludhi ogendji giipundi yoku kuutumba yimwe oya longwa miiti, yo ishewe yimwe oyalongwa miitenda.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Ohatu yi longitha ngaashi moku landa iikulya nenge iizalomwa.

Oombanga ye dhina Nedbank, ohayi gandja omu kuli kaa kwashi gwana mboka haya longitha omu kuli gwawo, opo ya vule oku ilandela oongodhi dho peke.

Ombaanga yotango yopashigwana oya hwepopeke omayakulo gawo kaakwashigwana ngaashi okulongitha omayakulo gopashinanena.

Iipundi yoku kala omutumba oya longwa miinima yayooloka. Yimwe ohayi ithanwa omatyofa mbyoka ya longwa momafulafula.

Ombaanga yomoshilongo yaWindhoek otayi londodha aalongithi yawo mboka haya longitha omayakulo yakotokele ookalyampombo.

Ombanga yaVenduka otayi kakala nesindano lyithika N$1000 kwamboka haya lingitha omayakulo gayo.

Ombaanga yedhina Standard Bank oya patulula omayakulo omape gaakwashigwana gokupungula oshimaliwa shopaumwene.

Iimaliwa oya pumbiwa mokukalamwenyo kwetu kwakehe esiku, molwashoka ohatwiilongitha mokulanda iikulya, oonguwo dhokuzala nayilwe.

Iipundi yoku kala omutumba oya longwa pamaludhi ga yooloka. Yimwe oya hongwa miiti, nayimwe oya longwa miitenda.

Aanangeshefa ohaya landitha iinima ya yooloka opo yi imonenemo iimaliwa. Ngaashi, oongaku, niikutu.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia otayi ka gandja iimaliwa yi thike pomathele gantano komusindani ngoka taka kala omunelago ngoka taka gandja uunongo we shina sha nombaanga oyo tuu ndjika.

Ombaanga yomoshilongo yaVenduka otayi kunkilile aalongithi yawo yaagandje omauyelele shina sha nomapungulo gawo.

Ekwatho pashimaliwa, koongeshefa dhoka tadhi longo nuudhiginini.

Opuna omaludhi ogendji giipundi niitaafula, yimwe oya ningwa miikuni nomiitenda.

Sindana oodola dhaNamibia omayovi gaali komutse kongodhi yoye yopeke.

Moshilongo omu na oongeshefa odhindji, dhoka ha dhi landitha iinima ya yooloka opo dhi imonene mo iimaliwa.

Ehala lyongeshefa lya yela nawa, ohali nyanyudha aalandi.

Ombaanga yomoshilongo yavenduka oya gandja oshimaliwa shithike poodola omayovi omathele gane koomuma.

Ehumo komeho olye etelela uuwanawa owundji, oongeshefa dhimwe inadhi pumbwawe aalandithi oha dhi ilanditha nale dho dhene shampa wa yi mo.

Aantu oyendji oya ninga aanangeshefa taya landitha iilongomwa omaludhi opo yi imonene mo shomondjato.

Ombaanga yotango ya Namibia otayi ka gandja oshimaliwa koomuma eyovi ku kehe ngoka taka longitha omafutilo gayo.

Oshimaliwa oshina omauwanawa ogendji ngele wushina. Oto vulu oku landa iikulya nenge iikutu .

Otuna omaludhi ogendji goosikopo dhoku pungula, oosikopa dhimwe ohatudhi pungula iikutu, nadhimwe ohatupungulamo uukopi nadhimwe ohatupungulamo oongaku.

Ombaanga yokupungula iimaliwa otayi londodha aalongithi yawo kaa yagandje omauyelele shina sha nuukalata wawo.

Opu na omaludhi ogendji go ku pungula iinima. Meempungulilo dhimwe oto vulu oku tula mo iikutu, oongaku nenge omambo.

Ombaanga yotango yaNamibia ohayi kwathele aakwashigwana mokupungula iimaliwa yawo, nokutuma oshimaliwa pambepo.

Ombanga yedhina Standard otayi ka kala nomasindano omanene molyomakaya okuza pomugoyi gongula sigo ondatu yoshanga shomutenya.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Ohatu yi longitha ne moku landa iinima ngaashi iikulya niizalomwa.

Oto vulu oku isindanena oshimaliwa shi thike pooN$2000.00 komutse ngele wa tumu oshimaliwa shopambepo nombaanga ya Windhoek.

Ongodhi oya simana nayi. Ohatu yi longitha momakwatathano gopaungomba nenge oku dhengela yakwetu yeli kokule natse.

Oshimaliwa oosende omathele gaali dha kongo.

Aanangeshefa oyendji ohaya landitha iinima ya yooloka ngaashi oombiga nenge iikulya opo yiimonene mo iimaliwa.

Patulula oshitayi shoye nomapungulilo gombaanga yaBankWindhoek opo wukale to pungula oshimaliwa shoye.

Okukala wu na oshimaliwa okwa simana monkalamwenyo yakehe thimbo, oto vulu oku ilandela iikulya noonguwo.

Moshilongo shetu omu na oongeshefa hadhi landitha iinima ya yooloka. Dhimwe ohadhi landitha oombete, nenge oohauto.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe, oha yi longithwa mo ku futa omeya, moku landa iikulya, nokulanda iizalomwa.

Aakwashigwana oyendji moshilongo oya to ta po oongeshefa dhawo dhoku landitha, opo yi imonenemo sha shokulya nenge shokuzala.

Okukala wuna oshimaliwa okwa simana mokukalamwenyo kwetu akuhe. Oto vulu okulanda oonguwo, iikulya nayilwe, noshimaliwa.

Okukala wuna oshitukutuku shagamenwa okwapumbiwa.

Ombanga yomoshilongo yaVenduka oya patulula iitayi yawo iipe moShaanda noshowo moShomeya.

Opuna iimaliwa yomaludhi yimwe oyomafo yimwe oyiikukutu. Ohatu yi longitha mokulanda iikutu, iikulya nayilwe.

Ngashingeyi oto vulu okutala oshimaliwa shoye kongodhi yopeke ngele owa mbaanga iimaliwa yoye kombaanga yaVenduka.

Aantu yamwe oya shitwa yena omagano nuunkulungu. Ngaashi, oku honga iipundi niitafula.

Ila twiishiti nombaanga yotango yaNamibia kiiputudhilo yokwiilonga.

Iipundi oya simana noonkondo, shaashi oko hatu kala omutumba yimwe oya ningwa miiti noshowo miitenda.

Opuna omaudhano ogendji gokwiinyanyudha ngaashi: okuhinga uuthanguthangu, okudhana etanga nosho woo etanga lyo mokambamba.

Opuna iimaliwa yomafo niikukutu ohatu yi longitha nee okulanda iikutu, iikulya nosho woo yilwe.

Ombaanga yotango yopashigwana, otayi ka kala nomauwanawa ogendji, gaamboka haya longitha uukalata wopaumwene.

Ombaanga yotango yaNamibia, otayi indile aakwashigwana mboka ye na uukalata wombaanga, yakale taa longitha oshimaliwa shawo.

Ombaanga yolwaala olumbulau moshilongo, ohayi kala nomasindano ogendji. Na ohayi vulu okupungula, oshimaliwa shaakwashigwana.

Pungula iiyemo yoye nombaanga yotango yaNamibia. Opo wu vule oku isindanena omayovi omulongo nantano gaNamibia.

Ombaanga yokupungula iimaliwa yovenduka ohayi kala yina omasindano Ogendji ngaashi iimaliwa nenge oohauto.

Iiyimati otayi vulu oku ku etela iiyemo yomondjato .

Oongeshefa dho ku landitha iikutu odhili mo odhindji moshilongo, dho otadhi ningi oshimaliwa oshindji noonkondo.

Oshimaliwa osha simana monkalamwenyo yetu ya kehe esiku. Oha tu shilongitha mokulanda omeya, iikulya nenge iizalomwa .

Ombaanga yomoshilongo yavenduka otayi kakala nomasindano ogendji ngaashi okusindana oshimaliwa shi thike peyovi limwe komutse.

Ombaanga ye dhina Nedbank, otayi ithana aatondoki ayehe moshilongo ye kii shangithe methigathano lyo kutondoka.

Ombanga yotango ya Namibia ohayi kala nomasindano ogendji, gamwe go mu go ongele walongitha okakalata koye kombanga okulanda kehe pamwe.

Iimaliwa ohatu yi longitha mokukalamwenyo kwetu kwa kehe esiku. Oto vulu oku landa ongombe, ohauto, egumbo nongodhi.

Ombaanga yotango yaNamibia otayi londodha kehe gumwe opo a kale a kotoka kaaha kengelelwe kookalyamupombo.

Oto vulu oku isindanena sha ngele owa tameke okupungula iimaliwa yoye nombaanga yaVenduka yomoshilongo.

Aantu oyendji moshilongo shetu ohayi imonene iiyemo mokulanditha oonguwo ngaashi oohema, oombulukweya nomakalanyana.

Okombitha oya opalekwa nawa.

Ombaanga yolwaala oluzizi moshilongo ota yi gandja omauwanawa ogendji koshilongo ngaashi okupungula oshimaliwa

Ombaanga yopashigwana yaVenduka otayi indile aakwashigwana ya pungule iimaliwa yawo, opo ya kale ye na ombili yokomwenyo.

Iipundi yoku kuutumba niitaafula oya longwa miinima ya yooloka, yimwe oya longwa miitenda yimwe omo mafulafula.

Ombaanga yuunamapya nuunimuna moshilongo otayi ka gandja oshimaliwa kukehe ngoka ahala oku ilandela oshiyenditho

Ombaanga yomoshilongo yotango oya hwepopeka omakwatho gawo kaalongithi yawo ngaashi okutuma oshimaliwa pambepo.

Aadhani yeli yatatu yokuhinga uuthanguthangu, oyi isindanene kehe gumwe oshimaliwa shithike peyovi.

Ondunda yokugondja oya opala nawa.

Aantu oyendji muuyuni ohaya meneka taya ka longa, opo yi imonene iimaliwa ya vule okulanda iikulya nenge iikutu yoku zala.

Owa pumbwa okukala wuna mpa ho pungula oshimaliwa shoye opo wu vule oku shi longitha ngele wu li mo nayi.

Oto vulu oku pungula iimaliwa yoye kopungulilo yombaanga ya Venduka wu kale to kwatelwa iimaliwa yoye na sigo ngele oweyi pumbwa.

Ombaanga yomoshilongo yavenduka, otayi kakala nomasindano ogendji. Ngaashi ohauto, nenge iimaliwa.

Opuna omaludhi ogendji giipundi yokukala omutumba, yimwe oya longwa miiti niikwawo oya longwa miitenda.

Iimaliwa oyasimana monkalamwenyo yetu kehe esiku molwashoka ohatu yi longitha mokulanda iikulya niikutu.

Aanageshefa yamwe mboya huma komeho ohaya landitha omalovu niikulya kalandi ,opo yimonene mo iimaliwa.

Omupangeli goma tukutuku okwa pandulwa.

Iimaliwa yo mafo oyina omalwalwa ga yooloka. Yimwe iizizi, yimwe iitiligane, yimwe iitokele.

Oongeshefa dhimwe MoNamibia ohadhi landitha iilandithomwa yimwe ngaashi oohi dho moondoha , uusila, osuka, no matama go moondoha.

Ombaanga yotango ya Namibia ohahi kwathele aakwashigwana moku pungula noku kaleka iimaliwa yawo ya gamenwa.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja egameno komaliko ku kehe omuntu ngoka a hala omaliko ge ga gamenwa.

Iimaliwa oya simana noonkondo moonkalamwenyo dhetu. Ohatu yi longitha nee oku kandulapo omaudhigu kehe.

Ombaanga yotango yaNamibia oyina omauwanawa ogendji ngaashi okupungula oshimaliwa shoye shikale shili megameno.

Ombaanga oya mona po omuulikwa omupe gokungeshefa nokukonga omauyelele .

Ongeshefa otayi ende nawa lela.

Oto vulu oku ninga iipundi nenge iitaafula miiti, nenge mii tenda opo yi kale ya kola.

Iipundi ohatu yi longitha oku kala omutumba. Oya longwa pamaludhi gayooloka, yimwe oya hongwa miiti.

Ombanga yuunamapya nuunimuna ohayingandja omukuli kukehe ngoka ahala okwilonga kiiputudhilo ya Namibia yopo mbanda.

Ombaanga yaWindhoek otayi kakala noshituthi hoka takukakala kuna aahikingalo aaNamibia ayehe konono.

Ombaanga yotango yaNamibia otayi londodha aakwashigwana opo ya kale ya kotoka yaha kengelelwe iimaliwa yawo.

Moshilongo shetu omuna oongeshefa odhindji dhokuladitha ngaashi: iikulya, iikutu, noongaku.

Oompungulilo oonene dhokupungula oshimaliwa moshilongo odhina omauwanawa ogendji ngaashi okutuma oshimaliwa pambepo.

Ongeshefa oya pakela iilandithomwa yo oyi na aalandi oyendji.

Ombaanga yotango yaNamibia otayi nkunkilile aakwashigwana mboka haya longitha ombaanga ndjoka kutya naya kotokele ookalyamupombo.

Oshitayi shimwe oshipe opo sha opalekwa koLiindili, otashi patuluka mbala.

Muuyuni omuna iilongo oyindji mbyoka hayi longitha oshimaliwa kehe ethimbo, yimwe ohayi landa omahooli nosho woo iikulya.

Oongeshefa dhimwe, ohadhi landitha iilandithomwa opo dhi mone iimaliwa. Ngaashi oondjuhwa niikutu.

Iipundi oya ningwa momikalo dha yooloka. Yimwe oya ningwa miitenda, moma talashe nenge miiti.

Okuna omahala ogendji go mangeshefelo, gamwe ogo ku landitha oongala nagalwe goku landitha iimeno.

Iimaliwa oyasimana monkalamwenyo yomuntu yakehe siku. Molwaashoka ohatuyilongitha mokulanda iikulya niikutu yokuzala.

Ombaanga yoshinanena moshilongo otayi kunkilile aalongithi yayo opo yaa keengelelwe iimaliwa yawo kaafuthi.

Omu na oongeshefa odhindji moshilongo shetu ndhoka hadhi landitha iikulya ngaashi ongulonene, komatango nongulohi.

Ombaanga yotango yomoshilongo otayi ka gandja omagano ku kehe ngoka ta ka tengeneka mondjila omusindani gomaudhano.

Longitha okakalata koye kombaanga yotango yaNamibia okulanda iilandomwa yoye moositola kombiliha lela.

Sindana nena nombaanga yoshinanena ya Namibia yolwaala olumbulawu , oshimaliwa koomuma noshowo iisindanwa oyindji.

Iipundi niitaafula oya ningwa miinima ya yooloka. Yimwe oya longwa miitenda niikwawo oya longwa miiti.

Okukwathela aakwashigwana mboka taya yengwa ,okuyapa shoka wunapo.

Aantu yamwe ohaya yi koongeshefa yeki ilandele iinima ngaashi iiyimati, iizalomwa, uuleke nenge iikulya.

Ombaanga yomoshilongo yotango ohayi gandja omukuli kwaa mboka ya hala okulanda oongombe nenge iikombo.

Ombaanga yomoshilongo yaVenduka otayi ka kala yi na oshituthihambelelo shaa imbi mboka ya pyokoka nawa.

Ombanga yoku pungulila oshimaliwa yaVenduka otayi ka gandja uukalata kaakwashigwana woku longithwa oshali.